Ikyanda rirungi munonga ryine amapapa g'obumuri g'akyenju ahagati yaakyo harimu enjoki, enjoki nesherura omweyangye ogw'eriyo neetwara kukoramu obwoki, obwoki nibirungi munonga aha magara g'omuntu.

Aha mwaro gw'enyanya mpango munonga hariho amaato. Amaato gateebekanisiibweho tihaine kirimu. Ahagati n'ahagati omu maisho omu nyanja harimu eryato erindi ry'erangi ya mutare, aha nkungu hariho abashaija abamwe bemereire ondiijo arotami ahansi noshusha n'akatare k'ebyenyanja.

Omu bwire bwakasheshe niharetana izooba hariho ekimuri kirungi munonga kiine erangi ya kakobe kiriyo nikireeta akamuri aha mutwe Enjoki eriyo neturuura neeza ahari eki kimuri kusheruraho omweyangye ogwe kukora obwoki.

Ekimotooka kihango kya karakiita kiri omu rangi ya buruuru ebibakukoresa omu kuhinga omu misiri, ekimotooka kyemerezibwe ahantu harimu n'omuntu arikukivuga.

Omuhanda ogurimu gukwaitse nigugyenda aha kizimbe ekishengyero omu mbaju nomu mbaju harimu ebikondo ebihanikirweho ebendera za Uganda baitu zihanikirweho omukicweka ekirikumanyisa ngu hariho obuzibu oba hiine ofiire nikwo bazihanike omu kicweka omu maisho hariyo emotoka ezimwe niziruga omu kizimbe ezimwe nizishohora na omuntu ariyo naruga omu kizimbe eki nikyo kimwe.

Entangatagano ey'emihanda erikureetwa omusharo zitarizimwe na zimwe yahika ahagati nagati harimu emotoka nizetoroora nizigyenda ezimwe niziiza ezindi nizambuka aha mihanda egi etarikushushana .

Emeeza eriho ebintu biri omu macuupa ebikworeka kuba sabuuni ezibakunaba omu ngaro ninga ezikwozya ahantu ahakuba hangubire nka aha meeza ningashi okusiimura ebishengye.

Engaro z'omuntu arikwiragura ziriho enjuma z'omwani tizihiire kurungi ziri omu rangi erikutukura nana ezindi zihiire munonga zayenda kureta erangi erikwiragura. Omwani ni murungi munonga niguhingwa omu ihanga rya Ugand nangwa n'amahanga agandi. Gwine emigasho etari emwe nemwe.

Engaro z'omuntu mukuru zikwaitse aha kagaro k'omwana muto nainga omwereere abyamire ahansi ajwaire emyenda erikwera. Omwana nareebeka gye munonga. Omuntu mukuru nawe nareebeka gye munonga. Nikireebeka n'omwiraguju.